Nyɔnu aɖewo kɔ woƒe vidziwo va kɔdzi alo weyin ke nyɔnu yiwo wo le efli me ye eɖewo le agbalewo ɖe asi ke kɔdzidɔwɔlawo nɔ anyi ɖe ekplɔ nu xɔ agbale ɖewo le nyɔnua ɖewo si le enu ŋlɔm ɖe agbaleawo me.

Dzɔdzɔme ŋutinunyasrɔ̃la aɖewo le laboratri le wɔna aɖewo wɔm. Ke ameyewoa wonye ɖetugbui kple ɖekakpuiwo siaa. Wodo awu ʋewo eye wokɔ wokɔ atike aɖewo ɖe glas tukpa aɖewo me. Ke atike yewoa, wole dze kple aŋuti ɖiɖi.

Ame hatsotso gbogbo aɖewo si nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia le tsi aɖe me. Eɖewo le tsitre ɖe etsia me ke eɖewo hã wo le etsi ƒum. Eɖewo hã wodo dziwui ke bubuwo hã womedo awu ɖe dzi o.

Ŋutsu xɔtula aɖewo le xɔ tum. Ŋutsu ɖeka ɖɔ kuku dzĩ ke eve bubuwo ɖɔ kuku aŋtsiɖiɖi ke ŋutsu yi ke ɖɔ kuku dzĩa eɖɔ asiwui eye wòle kpetsotso aɖe ɖom.

Ɖevia ɖewo wobɔbɔ nɔ ŋutsua ɖe yi ke nɔ godzogodzo me gbɔ. Ke ɖevi yewoa, ɖeka medo awu le wo domi o mamlɛawo hã wonɔ ŋutsuɔ kpɔ tututu, eye ŋutsuɔa hã nɔ nane wɔm. Tsi etsiŋgoe ɖe hã nɔ ŋutsuɔ gbɔ. Ke ɖeviɔwoa, eɖeka hã eƒlɔ ta eye ame bubua ɖewo hã wole tsitre le ɖeviewo megbe.

Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe ɖevi nusrɔ̃lawo dome le sukuxɔme ke woŋlɔ nu ɖe nuŋlɔkpe yi le ɖeviwo megbe dzi le sukuxɔme. Ame aɖewo hã tsi atsitre ɖe sukuxɔmɔnu le ɖeviwo kple yevuwo kpɔm ɖo ɖa.

Zikpui bɔbɔe aɖewo yewo ƒe amadede nye dzomafi le exɔaɖe me. Ke kplɔ aɖe hã le dome ne zikpui yewo eye agbalẽwo le kplɔ gɔme ke agba ɖe hã le kplɔ dzi eye atikutsetsewo le eme.

Ame aɖewo le tsi kum le ŋu mɔdodo aɖe to, ke ame ɖeka yike nye nyɔnua, etsɔ avɔ aɖe kpa akɔ eye wòlé nugoe vi aɖe le asi le kum tso nugo gã aɖe me le tɔtrɔm ɖe aŋeto bubuwo me le anyigba.

Ŋutsu nufiala aɖe le ɖevi nysrɔ̃la aɖewo gbɔ le sukuxɔme. Ke ɖeviwo tsi atsitre ɖe ekplɔ aɖe ŋu eye nufiala yea le anyinɔƒe. Nu vovovowo le ekplɔ la dzi.

Ame aɖewo le ŋɔnudrɔƒe, ame yawo nye ŋutsu ene kple nyɔnu ɖeka ke ŋutsu ɖeka edo kotu eye wole tsitre kɔ nu ɖusi bɔ dzi ke ŋutsu bubu hã nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu eye etsi le kplu alo glasi kɔpu aɖe me le kplɔ̃ la dzi nɛ.

Ɖevi aɖewo yi ke nye ŋutsuviwo nɔ egli aɖe ŋu eye wonɔ wo bɔbɔnɔ kletifɔ alo antrɔe aɖe dzi. Ke le ɖeviawo ƒe gbɔa alo ƒe ŋku mea kotoku kple ŋgo gbagba kple e enu vovovowo yi ke nye bɔla mieyɔna enɔ ɖeviawo ƒe ŋkume eye ɖeviawo bɔbɔnɔ egbɔ.

Ame aɖewo le gaxɔme ye gaxɔmenɔla yawo wodo awu yi amadede nye aŋtiɖiɖi. Gaxɔmenɔla ɖeka le enu kplɔm ke kpovitɔwo hã le zɔzɔm le gaxɔ la me.

Nuɖuɖu le agba ʋi aɖe me, eye nuɖuɖu yia wonye nuɖuɖu vovovowo woƒoƒu ɖe agba ʋi aɖe me, ke nuɖuɖu ya woenye watse, able, abladzo tɔtɔe, adela koklozi makruni sabala tsotsɔe kple amagbe alo salad

Nyɔnuwo xexlẽme enyi. Wole sola paneli aɖe gbɔ ye nyɔnu yeawo wolé asi ne wo nɔewo. Wo katã awu yea wodoa wole dzĩĩĩ kple aɖewo hã kɔ awu blɔ kɔ do ɖe dzĩŋtɔ dzi. Azɔ hã ati alo wole gbe me ati aɖewo hã le woƒe megbe.

Ame hatsotso aɖewo le tsitre ɖe fefewɔxɔ aɖe me, ke ɖetugbi ɖeka yiɛ le tsitre hã ɖɔ fiakuku aɖe eye wotsɔ nuɖusi bɔ dzi hele ʋuʋum.

Nyɔnu aɖe le zikpui kpui dzi le nu ɖam ke nyɔnu ya ebla ta ye wo le hɛ ɖe asi kɔ le nane me flim ke gago alo tɔkpo blɔ kple ʋi le egbɔ. Amigo hã le egbɔ ke etsɔ nuɖanu aɖe yi ke nye silva kɔ da ɖe kopɔt aɖe dzi.

Ɖevi aɖewo sɔ ɖe yevu nyɔnu ɖeka aɖe ŋu, ke yevu nyɔnu ya, edo awu ʋi eye wòɖɔ tsitsi alo gaŋkui yibɔ. Ke wole exɔ aɖe gbɔ ye woŋlɔ ɖe exɔ dzi be “Poor people’s governance”

Dɔwɔla aɖewo yi ke nye ŋutsu, xexleme etɔ̃ wole dɔ wɔm. Wole gakpo aɖe ɖe asi eye woɖɔ kuku ʋe ke woɖɔ asiwui vovovo. Ame ɖeka ɖɔ asiwui yi ke nye le abe dzɛ̃alo le aŋutiɖiɖi color ene yi ke sɔ kple awu si wo katã wodo ke ɖeka hã ɖɔ asiwui ʋi ɖeka hã ɖɔ asiwui blɔ wo katã wole tsitre. Ame eve lé gakpo ɖe asi ame ɖeka le tsitre wolé dɔwɔnu aɖewo ɖe asi.

ɖevi ene aɖewo le tɔsisi aɖe me le tsi kum ke ɖevi ɖeka le gago alo tɔkpo ɣi le asi ɖeka hã le tɔkpo blɔ le asi bubu hã le tɔkpo ɣi la asi ke ameɖeka ƒe tɔkpo la me dzedzem o ɖeviyawoa ɖeka ɖó kuku le wodomi ke ɖeka hã do awu abɔlegbe blɔ ke ɖeka hã dó awu abɔ kpi aŋtiɖiɖi nye eƒe amadede

Nyɔnu avɔsitsala aɖe mlɔ anyi ɖe avɔwo domi le wò nudzraƒe, ke nyɔnu yɛ le nu kom eye avɔ vovovovowo le wò nudzraƒeɛ.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm tso latrikinuwo ŋu. Ke ŋutsu yawo do awu ɖeka ŋugbi eye amadede ye le awua sie nye dzomafi. Ke woɖɔ kuku ʋiwo eye ŋutsu ɖeka bɔbɔ ke ɖeka hã le tsitre.

Nyɔnu eve aɖewo le asime eye wotsi atsitre ɖe atikutsetsewo dome ke nyɔnu bubu aɖe hã le atikutsetsewo megbe le emiakpadzi ɖa ke atikutsetsea eɖewo nye; aŋuti, atɔtɔ, apel, akɔɖ, kɔɖu kple bubuwo.

Ame hatsotso gbogbo aɖewo le tsitre eye ame ŋee aɖewo nɔ anyi ke ame hatsotso ya wo nye nyɔnu kple ŋutsuwo sia. Aɖaka aɖe hã le woƒe ŋkume eye wo katã kloe wodo awu yibɔ ke ŋutsu aɖe hã le wo dome. Ŋutsuawo ɖewo hã wodo woɖɔ kuku eye eɖewo hã woɖɔ tsitsi aɖo gaŋkui.

Ame hatsotso aɖewo nɔ anyi le seƒoƒo aɖe gbɔ yike ametsitsi woame eve kple ɖevi woame etɔ̃, ke wonɔ seƒoƒo la me, seƒoƒoa me dzram ɖo. Wodɔ, ame yawo woɖɔ asiwui, nyɔnua, nyɔnuɔ ɖɔ asiwui yike woa madede nye gbemumu. Ke ɖevie hã ɖɔ asiwui yike amadedewo tsaka, ʋɛ̃ kple gbemumu kple amea ɖewo hã woɖɔ asiwui vovovowo.

Evu aɖewo le ŋu aɖe me le gbetome tom ke atiglinyi aɖe tso mɔ ɖe eŋu ŋgɔgbe. Bubu hã tsomɔ ɖe eŋua wo megbe. Atiglinyi eve yawoa wodzɔ atsu ale gbegbe. Ati vovovowo hã wo le egbea me.

Nyɔnu eve aɖewo le esɔ dzi le atsiaƒuto ke ŋutsu aɖe le eka ya wode esɔ ɖe asi ke nyɔnu bubu hã le esɔ wo megbe le asi kam esɔ la nu. Nyɔnu ya wo le esɔ dzi ɖeka do awu dzi ke ɖeka hã do awu ʋi.

dɔwɔla ɖewo yinye indziniawo le edɔwɔm ke eɖɔwo ɖɔ kuku aŋtsiɖiɖi bubu hãwo ɖɔ kuku yie ke eɖewo le nane ɖe asi bubuo hã wóle eka ɖe asi le hehem ke eɖewo hã le atitre le dɔwɔnu aɖewo ɖe asi

Ŋutsu takola aɖe le takomɔ zam le ta kom na amegaɖeɖi aɖe. Ŋutsu takola la ɖɔ kuku eye wòtsɔ avɔ ʋɛ̃ aɖe gba na amegaɖeɖi ye wò ta kom na.

Ɖetugbui ene aɖewo le nuɖum le gagba aɖe me ke ameɖeka ebla ta ke ameye bla y etsɔ asi yina ɖe gagba la me ke amebubuwo ku nuɖuɖuɔ le ɖa asi kɔ yina nume de ge.

Dɔwɔla aɖe yiwo nye ŋutsuwo xexleme adre wole dɔwɔm tso sola panel ŋu, dɔwɔla ya ɖewo ɖo kuku, amagbe ɖiɖi, eye eɖewo le tsitre ke ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi alo bɔbɔ nɔ dɔwɔm tso sola panel ŋu hama alo nuya wokɔ nɔ katagbadze zim ma, elewoƒe axa dzi, enye woƒe dɔwɔnu woƒe dometɔ ɖeka

Ŋutsu hatsotso aɖewo le ablɔdzi le ʋli dom ɖe vevesese aɖe ta ke ŋutsuya ɖewo do awu yibɔ eye ɖewo do aŋtsiɖiɖi eye wo katã kloe woɖɔ kuku dzi.

ŋutsu aɖewo le tenis bɔl ƒom ke tenis bɔl kɔta dzi le blɔ eye wó tefli ɣi ɖe dzí ŋutsu ɖeka dó afɔwui legbe si amadede dzĩ kple aŋtsiɖiɖi ƒe kala le esi ŋutsu ɖeka hã dó afɔkpa dzĩ ke amɔɖowo hã wó nɔ anyi nɔ bɔl ƒola alo tenis bɔl ƒolawo kpɔm

Ŋu eve aɖewo do go le ŋu mɔdodo dzi eye ŋu ya ɖeka, wo amadede le dzɛ̃ ke evelia hã wo amadede le ʋɛ̃e. amea ɖewo le adzɔge le ŋu yewo kpɔm, kea me ɖeka, etsɔ nu kɔ tsyɔ ŋɔtinu alo eɖɔ nosmas, amea ɖewo hã le moto dzi. Eŋu aɖe hã gbɔna ɖe giye go dzi eŋuwo do go le.

Dzo bi exɔ aɖewo kple ŋu aɖewo eye dzidzɔ nɔ tutum ke eŋu xexleme ye edzo bi la wonɔ abe eŋu wɔme ewo ene eye eŋumɔdodo aɖe hã to exɔ kpel eŋu yiwo exɔ bi la ŋu me eye ame aɖewo hã nɔ eŋumɔdodo la dzi zɔm ke ame aɖewo hã wonɔ eŋu me alo eŋu hã va nɔ yiyim.

ame xexlemeaɖewo le zɔzɔ tso afiaɖe vayiɖe afi bubu ke ameyiwoa wótsɔ agba vovowó amaɖewo kpla kotoku alo bag eye bagiwo hã amadede vovovowó le wósi abe egbe múmu ee aŋtiɖiɖi ee kple bubuwo eɖewo hã le yibɔɔ ameyiwoa wónye nyɔnu kple ŋutsu siã

ame ametɔ̃ɖewo le dɔwɔm le agble me ke ameyiwoa ɖeka nye ŋutsu ye woameve mamlɛawo nye nyɔnu ke nyɔnuawoa wodó awu ye amadedɛ nye gbemumu eye wodó atawui legbe wóle enuɖuɖu alo nukuo dó le agblea dzi ke nutsuɔ ha bɔbɔ nɔ nu dom kpeɖe nyɔnuɔwo ŋu

Amehatsotso ʋɛ aɖewo le tsitre le fili station aɖe eye ʋu woameve hã nɔ fili stationɛ. Eʋu ya woa, ɖeka wo amadede le nye gbemumu eye velia amadede hã nye ɣe ke ame ameve aɖe hã wonɔ moto dzi le fili stationɛ, amehatsotso ke wo le tsitrea, ame woameve nye ɖetugbuiwo ke ame woametɔ mamlea wonye ɖeviwo.